me

alo oui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
waaw
waw mbede jam way
iyo jam soom way bata may
jam somo alkhamdoulila
gon le pogoxe
gole de kam rawan koy mexey xoytita mana a Thialé
a Thiale
axa
iyo in way nan gilwang
kam rawa gonle
iyo
i ka in ka i nga a wene nu cona te ka garder a o goxole widna meke a Thiale ka saqa a loq dena loqa to den mbaru wiin we kene soom im lamta ndax den ga njeg a kayta la ando naye a mbaga dena loqa
iyo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
parce que ga i nga in men
i kene somo lamta
axa kene im lam ta
wena loka
i
we ndax ga njega kayit
i ndax wene ga njega kayit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

te leye ndetar tena garder a maga to o xesa nga ga ndetar faga a loqa to ten waru fañit a loktala i lamta kene koy
iyo d' accord i nana question ne i mbinaan
iyo ok

kam waxtan le sax Khadim i leyano yo a lok foge

iyo in way ngid mana paax o xene rawna gonle Khadim a xoyit bo cale fogame wena loka mene a mana nga émission en ta nan gilwano yo fogum xana tegino yo a laŋ yaam kene o leŋ coxe den autorisation ye mbaɗ yo a lok lokayo taxar ke mbara den kene o leŋ coxte ten autorisation
alo
alo
waw alo
alo
oui alo o o pogoxe nam fiyo waay
jam som kay maxey simna nuun maxoy tita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
nam gonle ye
kam raxwa gonle koy
ko rawa go le
axa
axa aca bismila in way nan gilwang
Grand Waly in way ziare ang a paax waay nana nuun o wod fo o ɓaal barikala wa emission ne koy camano kene fop kam yaca nan o manquer a quoi parce que xaƴa ka i ndam u ten taxu waag inumo nan gilu quoi xaye koy ten taxu leye kenu leya aussi vraiment a jega ka ando naye wax degg yala a jega solo lol parce que ke koɓale moom xaƴa nda wax deg refe a ɗat i parce que mene maxey imaginer aye bo i ndet ina bata paam rek roga dogala ngan xaƴa oxu soɓ naye rogo goda na cegelof saatin kene yiin fogame saas ke ndima ngama bo cegel ke ñama ba kor yaga korum a ŋay fele quoi i no cote laga moom individuel fok nu yaco ley ten no coté lene i ke teguna no coté laga encore te ref o tewo xene ando naye ka leyewa Mbako ndax wo fene leyena Mbako te leye fo wa Mbako <laughs> wala mais ka jeg ka ando naye ga a quɗ ke ndefna koɓale te rewe tu na ŋoyta xana mbing wino yo ndik kaga koy o kin o kinoxe koy wax deg fok te god koy a jeg kate kene na wagiro god ndaxar fok aussi anda njaw caw moom fok te jeg ten taxu koy ba leyna ye a ŋod kuɗin kene yiin nangam nangam da yoqe sax ka leye ka ngar bon pin in ke a ŋod taxar in ke non non kene o leŋ fi kiran kon yaga de mbanjan na qox den au lieu nu ngara de mbanjana qox den bo a jeg u ka bug uma lamit quoi o jega nga ndaxar kam mbinef comme niin nke rek a bugo god ten pour lasa keɓin kene yiin action kene est ce que kaga mesure num waro wago fi pour fi in

iyo

i i

a i

i

iyo i non non pa maaf maafo moom ko éliminer kan completement mi kenm leya ten refuye manam ndaxar ne rek o soxla ten nene i a latin kene yiin

mene xana jeg o ndiko nduluñonga leran

ko soxla ka soxla ten a naaq fata fiya demande bala te xelafo gar mairie fata mbisin ma chef du village a mbisangan ma chef du village te signer ba ƴut parce que o ataa ngan mairie to chef du village signer e mairie signer kiran o mbisin ma chef du village signer i o li ten autorisation délégage ko bugo watin tena naq o atin mairie a soɓ chef du village signer ba ƴut o ata ngan mairie xana signer el so o soog no ɓis no agent eaux et foret fe te signer an ngo ten ba xelan fo signer xana gar ba fi constat a fiya nga constat fe ba ande ndaxar nene kat a wage god te sog nga coɗ a autorisation kaga nene deme ora kene jege cono fa leŋ to rabid kiro dara xaƴa kay te ref saax la ando naye a goɗa souvent agent eaux et foret fe buga nga gar xano coxin carburant maga soma do
alo nu mbede jam im ndila kam rawa gon le
xoytita man
kam nan affaire a lokale kam lamta ndax rewe na loka yo xa cuuɗ xa beeru xe koy xar nu leyu ten
xa cuuɗ xa beeru xe
no i
wene
a
wo dal fexeyi bo loka xa cuuɗ xa beeru xe ba gañ ndaxar ne heure :fre fu soɓonga koy o loka xa cuuɗ xa beeruxe bo gaañ ndaxar ne jega probleme i to kaga koy fogame ñako o anda nga ye wagiro ñako lok bo yaqo xaƴa lokake o ana nga ye koy waga fexeybo jeg xa cuuɗ xa beeruxe to yaqiro ndaxr ne waga no fi mais ke leer na ba leer te refuye bo seɓe ena maga loka xa cuuɗ xa beer bo lakele ten xa cuuɗ xa quɓu xano jeg probleme kene dalref tontax ne Waly

bismila
alo
alo Signe noxe nam fiyo fo mamo xoytit
alo
wa alo in way nanang aca bismila
<noise> bismila ko wañka radio le rekalo

alo Mame Waly i na fio koy mexey simna nuun te xenda na nuun jam leye maxey sant a a nuun dal no calel ke mbiya yo xeɗa o yaloxe ɓato damta nuun nunu leytuna koy a jega ke ga ma xucuma naxa quraxeka jega oxa garna a dam a ndaklu bo ande ka ka fardu ka te xaƴin maga bote jeg a a pe te weer te gara ɗoka a xot te leye o juuɗo weru xaad tum yaga ten et u ret maga a fard ngut ne a xaƴin maga iyo kaga aussi nu mbara mbatid ten yiif lakas ke bug uma lamit ten refuye loi nen leyna te o mbida nga a demande delais ne pod numo manam a mban delais ne ware ena tontox comme ba soɓina ye a naaq ka bugo yen o bina demande oxe warna valider in a yeex bata yen bata gaño kiin wo fo xoxof est ce que jegay droit porter plainte fo an waeo porter plainte yam fogam o leya nga loi keke moƴ na may ka dimle a oxe na executer an nda we mbarena executer loi lek lek nange ci a den dole iyo kaga dal ten lam togum loi ne prevoir na bina demande pour tontu wel a soɓa nga to tontu wande bo probleme a jeg ten wofa xoxof namo waro fi merci

nanam question na a paxa paax ke leyona a jega solo parce que im nana nga faley fe a paax ka leye a jega nga ndaxar na ando naye ka menancer te fi a demande delais na waru fod je pense que kene jege delais parce que ca depend no a demande ake nede ngarit na maga parce que waga ret soɓ maga a demande agent eaux et foret waro ret te fi constat mbiño lakas a jeg wa ad wonga to ba xela fo gar na wo te ret no we ad wonga maga dingante fe koy te reta a ɗetig waga ndaxar ne waga yen o leŋ jege daan fa tege ona taga mais a menancer anga ba menancer waga ndeta kiin a leyine reti o ndeta nam ndax ke xene leyna nene yo i ngara bo mbi le constat leye a constater ande ndaxar nene kat ka menancer a waga yaq ndiki ka i ndalfo leye a ndaxar ne ka menancer maga fodka ref a coxit autorisation xana soɓ te signer in mana a ley nge reti o ɗegin i parce que a menancer anga rek nange te jega cung ga leya nuun ne reti o godin i mais a soɓa nga ye koy vraiment <hesitation> ka o gar leye ka menancer nene rek wala o leye ka mata ndokos fok te gar ba ɗet ndax ke leyona nene yo parce que ka jeg wa ando naye ka ngara leya ka menancer a soɓa menancer <hesitation> <hesitation> mais ba garna bata an xile kene ka menancer ka dalfa leyonge reti o goden xana ci yong autorisation

constat fa njegu solo yo rewe ga mbiyan i yenisaay ka doqa no quroxole

d' accord d' accord merci pasteur

jerejef

jerejef Mbako Gur Hamad Diéne jerejef yasam te miñ meen jajef

jerjef fat i ñana amin amiin aminn yarabal alamin amin amin

paysan leaders formateur o Ngalagne

o Farare Mamadou Faye Mbako sereer

a miña fela den
alo
alo tewo xe na fiyo waay
waaw maxey men
jam som mam o xoytita fo nam ne e

alo oui
alo
oui
waly Diouf
serigne noxe na fio ma xoytita
maxey xoytita Som
Som
o Sow Baol mi Mbatiori ne em
nam
Mbathiori
mbathioli Mbathioli bismila wo i nan gilwa
mais émission ne nuun a felay mais taxar ke moom a koda le jadwe iyo me anda andaye manam bo o kina fañ tange tig wo wo warno fañan xoxof

mene te refna ref kam pop ina lene bo mana leyel a Ngokhogne manam ka xetorna fo japil sax saɗano god yam yam o eaux et foret xey kam in kene in fa qox in ino etno mbaña qoox in yama mete ref na cegel in jegate kate ñamna yo kon anda ye i njaɓe ino moƴo mbañta yo taxar in sax ino moƴu no mbañta yo manam faley moom a wage o mosan anda me wana mbiyan a a waga ref lakas mais anda me Som moom mene moom o beta nge o ten xoɓatel kon anda ye wana mbiyan moom anda me kon anda ye o kiin inorke Som e ka god ka taxar o Mbako jerejef waay kene rek bug umo ley ten d' accord

Ngoyé Mbayar

alo
alo alo waaw
waw tewo nam fio fo mam o xoytita
alo alo
alo in way nanang bismila
alo
alo in way nanang bismila a
maxey sim na nuun a paax waay kam rawa gon le
nam ne e
me meke o Ngalagne im xoytita
bismila in way nana gilwang tewoxe Ngalagne
i nuun de koɓale
a
to a koɓale ka i in wa inu ya ka i ŋodik i nga ate xa cuuɗ dax wiin a ŋodida mene bo Diaré ga ŋodida meen i ŋa ate o juɗo leŋo leŋ to o Ngalagne o leŋ gode ka weg el

ndiki kene xan andu ten
me
a
anda nuun ke refna probleme ke cate ke ten refu ye saate fu refna i mbiya maga comité de veille
i
et d' alerte oxu de ngana te fiya maga ka referna a ndat ka i coxa den numero in leya dene fada ŋoyit waga koy den mbiyeru calel den anda ye o kino leŋ wala wiin daduk mbage ndef no caate xarɓaxay fo ɓetu ɗik commune ne caate xarɓaxay fo ɓetu ɗiko
i
xaye ka i ngarka mene o feet i ngarit mana o feet i ngarit mene donc nuun population ne ando naye nen ngenu o Ngalagne axu nu nga na te gara men a yaqa xa quraxe wala te goda sa taxar ke mais njegyo fula nu ndaxino yo a fañanga nu ŋoyit mais kaga nu ngana mene de ŋoda koɓale ba yaqino yo nu njega ten responsabliter parce que nuun ŋaƴu den ndeta den bata yaqa koɓ nuun nale o leŋ ware inora mana a gara xendana sax nuun nuun mbaru ngenanoyo saax nuun ka i ngara rek pour ndimle a nuun donc kene bugmo leya nuun ten wena inora maga na ngara yo oxu garat na ndaxeno we ando naye koy Waly owey ŋoɓ tayo saas ke wene moom a njega probleme a fiya nen oxa ando naye njeƴ ne ka sum o wolin cer ɓor tegin no laŋ ke

alo
alo
we Serigne noxe nam ne e fo ma xoytita
alo waly Diouf mba jam rek Diouf jamo ref me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 maxey xoyta o Diané o Diané o Diané o Diané genum o Diané i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 andim ndaf ndaf ke ka mbañ teloyo i a to wiin we ŋoda deno

ba ngoda ten a ngen Mbako a ŋoda xa cuɗa xe so i ndaɓa den de ƴufa yo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 a i

i

iyo kam beta den rek de

effectivement
njoko njal boog kene bug umo ley ten

mene kay ɗaaf Djane

ga ƴuf

alo ano xene fo ma xooy tita alo bismilah in way nanang a paax aca wo i nan gil wa

ma xoyti ta

a

o buga god a teex fa a laat mamo god tane iyo mbine niim ne mbine ko fi ka demande o ɓisin ma chef du village te signer in o atin mairie te signer in o mbisin ma agent eaux et foret te signer an ngo ten o gar goda naqof anda ke tax na refe ye ko jeg ndaxarof fañ telo ten mais ka wore in ndax wo jegu ndaxar ne ndax ko rerin fo fog fapof wala wa fog tona ŋel

a

wala kene yo koy

axa

saas ke ŋodel saas ke ŋodel maga leyo

ka ñaɓ tan

waw

ka jeg ta firnde i waaw

axa te ref ndigil

alo
waaw an leyun
alo wa
bismila alo
alo Waly
oui
Waly Diouf
wañi radio o saqa nga post radio éco fe ka ɗom i mbaag ke nanir
alo Waly
waaw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
ma xooy tita
alo
ma xooy tita
alo waaw
waa maxey nanang de
me
iyo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
aca bismila in way nan gilwanga a paxa paax koro xe aca bismila wo rek i nan gilwa yo axa bon
alo
alo
alo

Alo waxey nana ke i leya miyo mi Mamadou Dieng gena Ndofene iyo

te ref ten refa nu meen Chef du village a Ndofeen

nam nu mbi u ye no taxar ke nu ne a yo kam jeg ten cono fo ɗomu no ŋola ngene xaye rek i ndefa yo yaam anda a koom ka i frontiere fo saate mayu owe owe kam moof bo rewe ngara leyame `e saax le owey ŋoda a koɓale im xoyit telephone koy te xaƴam kam fa te taxu yata gat na koy a ret na koɓale a jaɓ lax mayu a ɓisida den te ande tigo no gogod we im retma bon fetola rewe ndako ndeta ndet na koɓale a mbuf ka umbel a nget fo Farare a ndokidna koɓ ino le ba ŋoɗ ten lool so im dako xoyin te leyame comme nene demo oru e ka fat rewe ndeta a ŋodiko yo xa cuɗa xe comme saate fa lakas ka inora ma to to o kin inoru o Farare a reta xotik laɓ ke im leya dene i ŋodik yo i to to mi kam fañit u saxes bo o leŋ o leŋ saɗe ret na koɓale a godik nda de inora o Farare o Soumnane o Mbof a ngara ŋoda koɓale bata xool be qac nene yo kan mbaru mbago ndam ten a tama saɗ kub oxu ref na jega probleme of xaye in mbiyu kaga nam nu mbi tu kaga alo waxey nana kem leya ndiki koy kam bug u nu in wata nga nu ley nu leyfo population ke comme in mbogu arrondissement fe i mbog mairie ande in mbogu fa leŋ fe nda koy mairie Thiare maga i mbaxwe yo i a Thiare i mbaxwe ina Ndofene nda koy maxey na commune Ndiob mais danaka dena yaka a koɓ in i kene a paax bo i ata meen ka ando naye xana jeg cono parce que wiin we ŋodke yo to wena inora o Farare in a Sumnan in o Mbofin a ngara ŋodida koɓale i moofoyo kaga and wage ref ande faaxe in ga coror fo Gagalagne Diaklem o Filan o Farare Ndiop bo Diathi le fop ino cororu yo

kene nu leyano yo commune ka ando naye da mbod na koɓale comme eaux et foret fa leŋ rek i mbogu nu moga ngfa i bo prefet a dama den so o kina inor mana a gara janga na den intervention o xotlak ka dak nik na den anda ye kaga refe calel ande refe calel mi bug imo ley no affaire kene nda jaflene kam jeg ten cono fa ɗomu kam jik credi xoyta xoyit bo son rewe saate fe a content noyo na kotale njege xa cuuɗ muk to naxa cuuɗaxe saate fe i fada ngorgorlu ten Waly in fop in mbogu arrondissement ka i mbaro yekor no calel ke ara koɓale mi fene kaaf ke ndef na mene a ndufel mi fo xoxes kam leya ye oxu ga ma o mata koɓale retam bo fulane we sax a sika xam fo o sereer to ngir i ara koɓale soom ten taxu kene koy gan mbaro ngorgorlu ten comme nuun nun ndefa nu in men kam dama na nuun rek chef du village moom ka daman mairie rek a daman xoxum mairie fe

alo a Waly Diouf waay miyo miyo mi Abidin a Diouf waay Diouf nam nu mbiyu waay faley fe mosa xina de nuun way no paax axin de jerjef jerejef me probleme ke nam kene leyo nga ten i saku de koɓ ina faga tak tak tak to cambur ŋodun ka yonga mene a ndena put a inora ta leŋa ander na mene njawta a put ndiki i soɓu soɓ kumo tew mana im leyne waaw an man gene te o Diane me an xebli du din nuun mene te radio le Diob leyu ye a koɓale wete mais est ce que anda me koɓ Ndiob a deyna te xa a roog moƴu andim mete deyna mais mene o Diakhao a jege mene o Diakhao a jege a koɓo NDiob tim fara mene Ngalagne a deyu i probleme ke xana leyonga ten i njegu i kem doon ka ten a commencer ayo ŋoda saas ke ga am saas na gode na naxa qol in xaye kaga koymi mat kam cunga rek oxu ga ma te ŋaay mene sas bilahi xam xoyo eaux et foret fe numero um oxey fo mi jeregen jef

Ba Aboudin

te ref ba Aboudin

no affaire ndaxar jajef

alo
alo
alo oui
waaw Khadim
ano xene waay
nam nu mbi u koy
in way meen rek ano ye
e kene Maman Amy yo a Sarare
Maman Amy nam fio waay Maman Amy o Sarare
maxey men rek
jam som kay alkhadoulilah
alo
wa maman Amy
i tonton Waly
Faye waay in way njaɓang a paax
waay kay Diouf
jam soom waay Faye
e émission xaye moom wage doy de
alkhamdoulila
xaye moom machaalah
nene yo waay faye
nda ke fopa ley na ten jegu de Tonton Waly
te ref ndigil it
ga a mi fene roog fe yoor wa xama anda ye bo jikeer ma xa cuuɗ deen kin
ɗeti kene
ga a koɓ ina lene yate gode na yaga koɓale weta fulan Tonton Waly
so
we ngodo guna i ande yo den
i
ga ŋum nogu a sareet den a ngara ndok mene a ŋoda yo to in way xaye koy rewe na inora mene kama Sarare
i
to anda ye a Sarare fo
i
mbage ŋod ndate mi moom retim garim nda dena ndeta to ku de ndet na ndeer mene fo ka num ta den a leya dene in a koɓ in wetan to ga de num tu wida to o ga ne i mat rit nayo
ɗeti kene a ɗoma
soko koy xaye koy wa in olwa i ander na made ngen na a ngimina sareet den a ngara a mbeta koɓ inale bata xool qac ande kene yo refe a ɗat
a doya waar a doya waar
a doya waar de Tonton Waly a fel angam a fel xaye wena mbiya kene ka xoɓatid kaden nda kam ande a ƴuɗ refe dara to fa ngen ka jeg dole to adna moom o leŋ ande
fa ngen ka miñ de
yaam xaye wagamo xoyit téléphone waga njeg probléme o feet oxa na mi a ret qol ke den a jeg probleme kaga somo yaam i mbga no ndegle moom comme bonjour
vraiment te ref ndigil Maman Amy
tonton Waly émission ne jega solo lol waay
iyo merci beaucoup
ok merci
i ŋid mina paax Khadim Maman amy Faye Sarare a ref auditrice fa maak no radio le vraiment a ref ya in fa na xela na in oxa ando naye xalatum ka mos yam nana nete ley tuna ande a waag a genu a defendre mais a gaya mayu nan wene sax a wara tax o kiin o ret nga bo bugo yaq o leye mi de sedamo fi kene yaam diw mais le chef de village ka poser question no chef de village fe Ndofeen i parce que mene foko o repondre Khadim no question ne parce que kam foge en terme de l' arrondissement ten i ndefa nu meen

iyo

fop